O "ECD" bayahlupha kakhulu ezikolo yibo abantwana okuthiwa kulomsebenzi nxa ufundisa bona ngoba abanye bayabe bekhalela abazali babo abanye befuna ukubuyela emakhaya.

Ukufundisa abantwana abancane kufuna umuntu okufundeleyo njalo elesiphiwo obathandayo ngoba balomsindo njalo bathanda ukudlala kakhulu abanye bayabe bephuza ukubamba izinto abazifundiswayo.

Ukufundisa abantwana abancane ukuqakatheka kokugeza izandla nxa bengakadli lalapho bevela sebenzisa indlu yangasese ukuqakathekile kakhulu ngoba abasoke bebulawe yizisu.

Ezikolo lezi ezifundisa abantwana abancane akumelanga zibe khatshana kakhulu lemizi ngoba abantwana bayafika esikolo sebediniwe nxa bengahamba umango omude.

Umntwana ukuze akhule elekusasa eliqhakazileyo. Kumele asukisele esasemncane. Athole umbalisi olothando lokumfundisa, njalo olomfutho.

Ababalisi kulesikhathi abafundisela abantwana phandle, ukuze bayenelise ukufunda bedlala, imidlalo ngezinye izindlela zokufundisa abantwana.

Umntwana olomthetho umbona ngokudla loba ngokunatha ehlezi phansi, engamanga amadlodlongwana esegcwele indawo yonke.

Izifundiswa lezi ngezigqoke amayembe angamathanga lamabhulungwe amnyama. Ziyabhala ebhodini zibhala ngosiba olumhlophe oluthe nke.

Izifundiswa lezi zihlezi ekilasini, .zidlala igame. Igame ke ibafundisa ngenombolo langamashepusi.

Abantwana abancane abasanda kungena esikolweni bayafunda bafundiswa ngemifanekiso befundiswa ngababalisi babo ababili njalo abantwana laba bafundela phandle.

Abantwana abancinyane kumele behambe esikolo ukuze babe lekusasa eqhakazileyo. Ababalisi babo bayabe bebafundisa , bebayeqisa. Nganjalonjalo.

Izikolo ezifunda abantwana abancane laba abasaqalisa isikolo bayaphekelwa bedle bephiwe lamatiye wokunatha njalo bayabapha lamanzi ukuthi benathe

Esikolo kulesikhathi sokudunda, lesikhathi sokudlala lesikhathi sokudlala. Abantwana kumele badlale esikolo lasemakhaya ngoba ukudlala yikho okubahlakaniphisayo.

Abantwana bayadobha amaphepha beyenze ibhola ngezandla. Ibhola leli bayalibopha lize liqine ukwenzela ukuthi bedlale ibhola lenyawo loba amankazana adlale elezandla.

Umntwana wonke okuze ekhule udlule ekudlaleni. Inengi labantwana lidlala esikolo ngesikhathi sokuthi bephumule bengafunda kulesikhathi sokuthi bephume phandle beyedlala bedle lemiphako yabo.

Kuyabe kuphithizela ezikolo, abanye bebuya ngamabhasikili, abanye bebuya njalo ngenyawo bevela endaweni ezitshiyeneyo. Ekusen abanye bengakangeni emakilasini abo bayabe bedlala amabhola.

Amazwe onke alamafulegi afakwayo phambili kwezikolo. Ajwayelwe ukufakwa lapho okuma khona abantwana nxa besaziswa ngezinto ezenzekalayo esikolo.

Isigogo sigoqwa sisasemanzi. Abantwana sebeqalisa ukufundiswa ngemitshina efanana labo mabonakude besasebancane.

Ezikolo kulesikhathi sokuthi abantwana baphumule bephumele ngaphandle beyedlala imidlalo yebhola lemidlalo yezandla. Abantwana laba ngalesosikhathi bayaphumela ngaphandle badle lokudla abayabe besuke lakho emakhaya.

Imfundo yasemakhaya iyehlukile kakhulu lasemadolobheni ngoba emakhaya abantwana bayakwanisa ukugqoka impahla ezehlukeneyo okombala kodwa edolobheni akuvunyelwa.

Kuyakhuthazwa ngazo zonke izikhathi ukuthi umuntu engaqeda ukusebenzisa isambuzi ageze izandla. Ukuze amajemusi afe. Engabulawa yimikhuhlane enjengebo diarrhea , labo Cholera.

Abantwana abancane bafuna umbalisi olesineke ozabe ebabhalela lasemdulwini ngaba ezinye izipele leziqa bayabe bengakabi zazi ngakho bayabe befuna ukubhalelwa emdulwini

Ezikolo ezisemaphandleni, akuvamanga ukubona kuhamba izimota ezinengi. Kuyadlula eyodwa loba ezimbili ngemva kwesikhathi.

Abantwana nxa sebetshayisa esikolo .Bayanikwa umsebenzi wokuthi beyencediswa endlini .Umsebenzi lowu uyabhalwa emdulini ukuze bekope ngokunjalo beyobhala .

Kuyakhuthazwa kakhulu ukuthi umuntu nxa engakadli aqale ageze izandla lalapho engasebenzisa isambuzi ageze izandla ukuze amajemusi afe.

Ezikolweni nxa ababalisi befundisa abantwana bayabhala umsebenzi emdulwini abantwana bebe sebekhangela okubhaliweyo bakubhale emabhukwini abo.

Abantwana abangabafana bayathanda ukudlala ibhola. Ibhora leli balilungisa ngamaphepha. Bayadobh' amaphepha behlanganise babumbe kuze kube libhora.

Emaphandleni ezinye izikolo azikaguquki abantwana bafundela phandle behlezi emagudugudwini awamakilasi abantwana laba bayabe bebhalela umsebenzi wabo wesikolo phezu kwenyama

Izimpompi zamanzi ezikolo ziyavuza, kuyabe sokumele labo abalungisayo behambe bayehlola ukubana kungabe kudabukile na. Njalo bebe sebelungisa ukwenzela ukuthi amanzi engagcwali indawo yonke.

Abantwana besikolo sokusiba lula kibo kakhulu nxa sebeqedile ukubhala esikolo ngoba bayabe befundile imisebenzi yezandla ,abanye batshe baqalisa ukuyenza imisebenzi yokuba ngomagetsi abanye eyokuyakha.

Ezikolo sebefundisa abantwana imisebenzi yezandla. Uyabathola bebaza izinto ezinjengezitulo, bebe sebezithengisa ukwenzela ukuthi bathole.

Ezikolo sebefundisa abantwana lokukanika izimota lokhu bakuyenza kube luhlelo ukwenzela ukuthi abantwana bakhule besazi imisebenzi yezandla.

Amavila voxo yiwo kuphela aswele imisebenzi. Imisebenzi siminengi ngoba uyakwanisa ukuziqhatsha , uyakhe izindlu zabantu kumbe ube ubalungisela ama (durawall) abo.

Abantwana besikolo nxa befundiswa ukuhlinza umuntu bafundiselwa phezulu kwesithombe. Isithombe lesi yibo abayabe bezasivula njalo beqede lapho besithunge.

Phakathi kwesikhathi abafundi bahlala bebe babili Kodwa ngesikhathi semihloliso umuntu uhlala abeyedwa abhekane lemihloliso yakhe

Ukuba ngabafundi, kunzima kakhulu. Lobu bunzima ububona ngesikhathi sokubhalwa imihloliso, lapho uyabe usubhala usuwedwa ungasela mngane.

Kuzikolo zabantwana abakhulu bayayenza ama project. Lapha bayabe befundiswa imisebenzi yezandla .Njalo lokuthi bengabe belungisa njani izimota .Kuyabe kutshiyene izinto abayabe bezifundiswa .

Ezikolo bayafundisa abantwana ukupheka ukudla okutshiya tshiyeneyo njalo nxa sebesiya bhala imihloliso bayabe bebhala ngalokho abakufundileyo lapho bepheka ukupheka lokhu kuyabanika amanye ama makisi.

Ezikolo akula kuthi umuntu lomuntu ulendlu yakhe yokulala. Kodwa balala ndawonye kuyafakwa imibheda yabo bebesebelala khonapho bebamengi.

Izakhiwo zema Secondali zinkulu kakhulu ngoba ziyabe zingezabantwana abanengi kakhulu. Abantwana laba abanye bayabe besuka ezindaweni ezikhatshana abanye bayabe behlala esikolo.

Esikolo nxa kulemncintiswano yemdlaloo yebhola loba eyokugijima kuyakhethwa kube lamaqembu ebhoreni lenyawo kuba lamaqembu amabili lamatitshala ayakhethana ukuthi omunye uyabencedisa liph iqembu.

Ukufunda uhlala esikolo ubuhle bakho yikuthi uyabe ukwanisa ukuvuka ebusuku ubala kulababalisi njalo lincedisana. Lifunda isikhathi esinengi kulalabo abahlala emakhaya.

Ezikolo sokulabo hlelo olokuthi luyaletha ukudla ukuthi abantwana bephekelwe bedle abanye abantwana basuka emakhaya bengadlanga kwamanye amakhaya kuyabe kungela kudla njalo behlala khatshana kumele bethi bengatshayisa behambe imango emide.

Abantwana besikolo bayabe besindwa yizikhwama ekuseni ezigcwele amabhuku behamba imango emide besiya esikolo ukuthi beyofunda njalo bephenduke ntambama lazo izikhwama lezi lamabhuku abo.

Izikolo nxa sezisiyavulwa abantwana bayabe beme amadlodlongwane lapho okugadelwa khona ibus ebabisela esikolo. Bayabe bethabile abantwana ngokubona abangane babo lokuthi izikolo sezivuliwe.

Akula nto ejabulisa njengokubona umuntu owamcina kudala umuntu obe usumkhumbula okwamagama uyamqabula umehage.

Ezikolo umbalisi engabuza umbuzo abantwana kumele bephakamise isandla ukuze umbalisi aqambe umuntu onguye ozakhuluma impendulo.

Abantwana besikolo, abafundela ukuba ngomongikazi bagqoke amajazi amahlophe athe nke. Kuhlangene, abafana lamankazana. Bemile ndawonye, bexoxisana

Ngezikhathi zokubhala imhloliso ezikolo kuyabe kunzima. Abantwana behlezi ngamunye ngamunye ezitulweni, ababalisi bebhoda bekhangela ukuthi akula umntwana ongabe ekhangela komakhelwane.

Abantu basendulo babengakwazi ukusebenzisa omabonakude labomakhalekhukhwini kodwa intsha yalamuhla isidlala ngakho.

Abantwana bezikolo ezitshiyetshiyeneyo, badlula endaweni yokudlalela epakini elesihlahla esiluhlaza.

Lapho kulemincintiswano , abantwana bezikolo, ezitshiyatshiyeneyo, bayabuya ngenyawo zabo ezilula, ukuze bazehlanganyela labanye. Benze leyomidlalo eyabe ilandiwe.

Lapha abantu bayahlambulula amafasitela begade phezulu kwezinto. Ukuze bafikele phezulu lapho abahlambulula khona.

Izikolo kumele zibe lezakhiwo ngamagiredi azo, ngoba abanye bayabe bebancinyane Befunda izinto ezitshiyeneyo lalabo asebekhulakhulile. Izinto abayabe bezifunda ziyabe zihlukene , ngakho kakumelanga babe endaweni eyodwa.

Abantwana besikolo lapho bedlala imidlalo yebhola lezandla, bencintisana beyizikolo ezitshiyetshiyeneyo . Kuyabe kuzaba lentshantshu.

Ezikolo kulohlelo lokupheka abazali bayabe etshintshanisana besiyaphekala abantwana babo ukuze bengalambi esikolo ngoba bayabe bephuza ukutshayisa.

Izikolo ezinengi, emasangweni abo, emagedini. Bayabhala ukubana bayabe bekuyamukela. Uphinde uphenduke njalo. Lokhu bayabe bekuyenza, kuyindlela yokuyamukela. izethekeli zabo labafundi.

Abafundi kumele bebale bezwisise bechasiselane ukuze baqeqetshe ezifundweni zabo ngoba imfundo yiyo ikusasa yethu.

Kanye kumbe kabili ngeviki abantwana besikolo bayabizwa ku"Assembly" beyotshelwa ngezinto ezifunakalayo esikolo lezinto okungamelanga baziyenze.

Abantwana abafunda emasekhondali bayabe sebekhulile, sebekwazi ukuthatha izinqumo zemisebenzi abazayenza bengaqeda isikolo. Ezikolo lapha bayafundiswa bebancedise ukubana bekhethe njani ukuze bebe lekusasa eliqhakazileyo.

Izikolo zama yunivesithi lapho okufunda khona abantu asebekhulile abagqoki amayunifomu, bazigqokela impahla zabo akusafanani lesikolo lesi esabancane.

Ezinye izindlu nxa ziyakhiwa kuyafakwa lendawo lapho okuhlala khona impahla ukuthi uyazigaxa njalo lalapha okuhlala khona amafutha. Izakhiwo lezo isikhathi ezinengi zijayele ukwenziwa ezikolo.

Izikolo zemayunivesithi lapho osokufunda khona abantu asebekhulile siyabe sigonjolozelwe yizindlu ukuthi labo abafunda kuleso sikolo bathole indawo yokuhlala ayisibobonke abayabe behlala esikolo.

Esikolo ukuhamba phambili uyechasisela abanye bakho ofunda labo kuyasiza kakhulu ngoba nxa usubhala umhloliso ngeke ukhohlwe into onguwe owawuyifundisa abanye ngayo .

Igumbi lokufundisela abantwana ukuthi befunde egumbini leli kulama shelufu amabhuku imihlohlobo eminengi etshiyatshiyeneyo egumbini leli kutholakala incwadi zonke ukuze abantwana bathole ulwazi olufaneleyo.

Izindlu ezinengi zilamalembu okuvala amafasitela, ukuze umuntu ongaphandle engaboni izinto ezingaphakathi, lokuthi kulobani ngaphakathi kwendlu.

Izikolo zabantu asebefundela imisebenzi basebenzisa ama computer ukubhala ulwazi. Akusafanani lakudala ukuthi abantu babesebenzisa usiba ukuze bebhale izinto.

Kwezinye indawo amanzi akhiwa endaweni eluhambo. Bengakha amanzi lawa, bayawafaka ezigubhini, lasemagabheni bebesebewagcina.

Umhlabathi wemayunivesi uyabukeka okunye. Uwuthola usuceciswe nayizitina ezincinyane. Ubuhle, obubukekayo. Ezikolo lezi benza kube kuhle, ukwenzela ukuthi abafundi, bafundele endaweni ehlanzekileyo.

Ezikolo lapho abafundisa khona abantu ukuba beyenze imisebenzi yokuba ngomongikazi. Bayaba fundisa lokupheka amaphilisi lemithi ukuthi abantu benathe.

Nxa ufunda kwesinye isikhathi uyabe ufuna ukuke utshaywe ngumoya phandle nje uzibalele uhleli ngaphansi kwesihlahla. Ukuze uzwisise okunye manxa ubala kuyabe kumele ube usendaweni ethuleyo.

Ama univesi ayakhwe aba yizakhiwo ezinkulu kakhulu ukuze abantwana abasuka khatshana bethole lendawo yokuhlala njalo kufundiswa yonke imihlobo yemisebenzi

Izikolo zonke zilendlu lapho abafundi abahamba besiyabala khona. Kuyabe kulamashelufu alezincwadi ezehlukeneyo ezezifundo zonke.

Ezikolo kumele kuhlale kuhlanzekile abafundi bengatshayisa bathanyele indlu yabo yokufundela babeke kahle izitulo zabo

Ukuze bebone ukuthi umuntu ulesifo esinjani egazini lakhe, bayalithatha lona behambe beyelihlola belihlolisise kwelinye igumbi bezethole inkinga njalo lesisombululo.

Emayunevesithi ababalisi abajayelanga kulandelela abantwana besikolo ngoba kuyabe sekungabantu asebekhulile labo kuyabe kumele bezicabangele beyenze umsebenzi wabo wesikolo bengalandelelwa.

Esikolo kufundelwa izinto ezinengi kakhulu. Lokucubungula amathambo ubewazi ukuthi leli ithambo ngelani njalo lisebenzani.

Lesi yisikole sabantu asebakhulakhulile. Intsha yakusasa. Ngakho bafundela imisebenzi ezingeni eliphezulu.

Emayunivesi bayenza izakhiwo zakhona zibe zinhle kakhulu, zibe lamaluba abukekayo. Ukuze labafundi njalo labazali abayabe besuka ezindaweni ezehlukeneyo ma befika kuleyo ndawo bezizwe beyamukelekile, njalo indawo yakhona ihlanzekile.

Isakhiwo sama yunivesi sibayindawo evulekileyo kakhulu ukwenzela ukuthi labantwana abayabe befunda lapho babe lendawo yokuhamba bengancibani kube labantu abanengi kakhulu endaweni eyodwa njalo indawo leyi iyaceciswa ibenhle

Ezindlini lezi ezinkulu kuhlala imuli ezehlukeneyo, kungabantu abatshiyetshiyeneyo. Ucingo lolu lwensimbi lubavikela kumasela